Omahala gamwe goku li la oga tungilwa pooha dhomilonga. Aantu ohaya kuutumba pondje, puupundi taya li ya tala komeya ya tala keshito ya tala omwiidhi nkene gwa ziza nawa, oomwenyo dhawo dhu uvite nawa.

Aanafaalama mboka yena iikunino iinena ohaya longitha omikalo dhilwe opo ya vule oku tekela iimeno yawo. Ohaya longitha omikalo ngaashi okay tula ominino dhomeya mominkaka nenge moofola dhiimeno.

Miitopolwa yimwe mbyoka yi na omafuta, ohamu kala omagumbo goshinanena, ngoka haga kala gatungwa noondhopi eta ga tulwa iyopeleki. Iitopolwa mbino oha yi kala yina oombautu ndhoka ha dhi longithwa kaantu ya take omafuta.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ethimbo lyoku pulula ngele lya adha, aavali ohaa edhilile oondjuhwa kiikuku, oshoka ohadhi hadha mo iilya mevi.

Aawambo oyena ehala moka haya hompele iilya noku tsila oongaya dhawo. Ehala ndika ohali ithanwa oshini . Mehala muka oha mu kala muna oshini oshowo omihi ohali kolongwa aantu taya longitha omaloya.

Aanafalama yamwe ngele taya kunu uumeno ohaye wukunu miikwatelwa yoo nayilona shika ohashi yaningile oshipu uuna yahala okuyi landitha oshoka ngele oyeyi kunu mevi tango otashi kala oshidhigu okuyi kuthamo ngele yakakala yahala okuyi landithapo.

Omahala gamwe gokwiinyanyudha ohaga kala ge na omiti dhi na oongala dha sheneka nawa osho woo omwiidhi dha ziza nawa ohaya kala woo ye na esiga lyokuyothela onyama. Aantu mboka ye na oohauto ohaya yi komahala ngaaka noohauto dhawo.

Ominino dhomeya ihadhi longithwa owala oku eta omeya momagumbo, ihe ohadhi longithwa woo kaanafalama opo yatekele iikunino yawo. Ominino ndhino ohadhi kala dheenda pomakota guumeno.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo aantu ohayedhi hawaleke iikulya ongula onene osho woo komatango. Ohadhi pewa nee iikulya ngaashi iilya osho woo omeya. Oondjuhwa ohadhi tupe onyama yokulya osho woo omayi ngoka haga vulu okufulukithwa, okumbakithwa oomboloto niikuki nokukangwa.

Iiyimati niikwamboga, ohayi tekelwa omeya kehe esiku. Iimeno ngele tayi mono omeya ga gwana, ohayi koko nawa, ihayi ganya nande. Ohayi koko opo aantu ya vule okumona mo iikulya ya kehe esiku.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno yawo miikwatelwa yonayilona ohaye yi landitha po. Uuna omuntu a hala okameno oha gandja iimaliwa komunafaalama eta pewa uumeno we mboka a hala eke wutsike kegumbo.

Aantu mboka yena oofalama dhiikwamboga ngaashi oomboga ngele dhaadha okuliwa ohaye dhilikolako ee tayedhi landitha. Oomboga dhika ohadhi vulu okuliwa dhatelekwa nenge inaadhitelekwa yamwe ohaye dhi tula pokati koomboloto.

Oohi ohadhi pungulwa momikalo dha yooloka. Mboka kayena ookila dhokutalaleka momagumbo gawo, ohaye dhi kukutike opo kaadhi ninge nayi. Aantu mbono yena ookila dhokutalaleka momagumbo gawo, omo haye dhi tula opo kaadhi ninge nayi. Naamboka yena oofabulika, ohaye dhi tula moondooha.

Miitopolwa yimwe yoshilongo omuna omagumbo gamwe go shinanena ngono haga tungwa noodhopi, taga tulwa iipeleki yi gamene aantu kuupyu womutenya, komeya gomvula oshowo kombepo odhigu. Omagumbo ohaga tulwa woo uutala mpono aantu ha vulu okugondja omutenya.

Omahala ngoka gena oondundu ohaku kala kuna omamanya gayooloka, ohaku adhika kuna iimeno oshowo omiti dhayooloka ndhoka hadhi vulu okuhupa kaadhina omeya gagwana.

Etango ngele lyatoko nomilema dheya, aantu mboka yena omahala gahuma noyena omalusheno momahala gawo ohaya teme oolamba. Ohaya kala woo yena uupundi pondje mpoka taya vulu okuhungila uusiku.

Oondjmba ngele dhasa enota ohadhi kongo mpoka puna omatale gomeya moshikunino shawo mEtosha, iinamwenyo mbika oya gamenwa no iina kuthwa nande omuntu eshi dhipage pwaana epitililo ngoka teke shininga otavulu okuya modholongo.

Aanafalama mboka yena oofalama dhomatamo ohaye galikolako uuna gapya gaka landithwe . Ohaga pewo aantu iilonga yokulanditha oshowo yoku pakela omatama.

Aantu mboka haya kala yena iituthi yoohango, omavalo oshowo omashasho, ohaya mbesitele iikuki yawo. Iikuki ohaye yi ningilwa kaantu mboka yeshi oku yi ninga. Kehe gumwe oha hogolola kutya ye okwa hala oshikuki she shi kale shili ngiini noshaningwa nashike.

Yamwe yomaanafaalama oye na iikunino yomatama. Omatama ohaga tekelwa ongulonene nokomatango, haga tulwa omiti kaaga kwatwe komikithi. Ngele gapi ohaye ga likola ko e taye ga landitha ya vule okumona mo iisimpo.

Uuna aantu ya hala oku longa oofalama nomapya gawo ohaya longitha mbakumbaku apulule mo natango nokonima ngele amana oku pulula aantu ohaya kunu. Omambakumbaku ihaga longithwa ashike oku pulula ihe ohaga vulu wo okulungula iilya.

Aawambo ngele yapulula omapya gawo, e taya helele iilya ohaye yi teya ko etayi yungulwa. Ngele yayungulwa ohaye yi pungula miigandhi. Iigandhi ohayi tatwa aantu taya longitha omiti dhomisati etayi kolongwa nomaloya meni.

Iitopolwa yimwe mbyono ya fa ya mbugala ohamu kala oondundu oshowo omiti omishona ohamu adhika wo omahala gamwe gokulila mono omuntu ha yi uuna a sa ondjala, opo a ka mbesitele shoka a hala okulya. Ohapu kala pu na oshipundi noshitaafula, mpono omuntu ha kuutumba, opo a vule okulya iikulya ye.

Onduli oyo yimwe yo miiyamakuti mbyoka yagamenwa no ina ku uthwa nande muntu eshi dhipage pwaana epitikilo. Aantu yokiilongo yilwe osho woo yokomahala ga yooloka moNamibia ohaya talelepo oshikunino shiinamwenyo opo ya vule okumona oonduli

Aantu mboka yena omambakumbaku ohaya ningi iimaliwa ngele omvula yaloko oshoka kehe omuvali oha kala takongo embakumbaku li pulule maandjawo. Embakumbaku ngele lyamana okupulula aantu momapya ohaya kunumo omahangu, omanuwa, omapungu oshowo omakunde.

Omambakumbaku ogo gamwe gomiilongitho mbyoka hayi longithwa uuna aantu ya hala okupulula nenge okuyungula iilya yawo. Omvula ngele ya loko aantu mboka ye na omapya ohaya kala yi ipyakidhila taya kongo omambakumbaku ga pulule omapya gawo ya vule okukuna.

Omambakumaku ohaga longithwa okupulula nokuyungula wo iilya. Ethimbo lyokulonga ngele lya adha, omvula ngele ya loko aantu ohaya futu omambakumbaku, opo ya vule okupulula omapya gawo ya kune.

Oshilandopangelo ondolopa onene lyoka yina oondundu, omiti dhayolo kathana oshowo omagumbo ogendji go shinanena gatungwa nogena omalwala gayolo kathana shikwatelela kolwala ndoka mwene gwegumbo a hala.

Momuthigululwakalo gwAawambo ngele omuntu ta hokana nenge ta hokanwa. Oha kwata oondjuhwa ngele ohango ye ya igidha. Oondjuhwa dhino ohadhi ka telekwa mohango ye opo aayenda nookuume ke yalye.

Oongombe oha dhi dhipagwa miituthi ngaashi yoohango, uuna omuntu ta hokana nenge tahokanwa oha tselelwa oongombe kaakwanezomo ye oshowo kookuume ke opo aantu yavule okulya onyama mohango.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaye dhi pe iikulya kehe esiku haye dhi pe omiti kadhi kwatwe komikithi nokudhi tekula nawa uuna dha koka nodha adha okuliwa ohaye dhi landitha po, opo ya mone iimaliwa.

Oohi dhimwe ndhoka hadhi tekulwa ohadhi kala dha tulwa muundama mboka hawu kala wa tungwa noondhopi. Omutekuli gwadho ohedhi sile oshimpwiyu. Oha opaleke moka oohi hadhi kala opo kaadhi kwatwe komikithi dhi kale dhi na uundjolowele. Ohedhi pe woo okulya uuna dha koko dha adha okuliwa ohaya mono mo oshiyelelwa.

Miitopolwa yimwe mbyoka yafa ya mbugala ohamu kala muna omahala gokulila ngono haga kala ga tungwa geli pondondo yo pashinanena. Omahala ngano ohaga kala gena uupundi nuutaafula wuli pondje , mpoka omuntu ha vulu oku kuutumba uuna ambesitela iikulya ye.

Ongandu oyo oshinamwenyo shoka hashi kala momeya no shanika oshiponga. Aantu ngele taya talelepo omilonga ohaya londodhwa ya takamithe kaayemo momilonga , oshoka Oongandu otadhi vulu okudhiya dhipaga no kuya monitha oshiponga.

Oohi ngele dha adha okuliwa aantu ohaye dhi kwata mo momeya taya longitha uundjolo. Oohi ndhino omuntu oha vulu okuyi teleka eteyi li manga yili ontalala nenge teyi kukutike ye eyi lye ya kukuta.

Oondjuhwa ohadhi tekulilwa kiikuku hoka hadhi pelwa iikulya nomeya opo dhi koke. Ohadhi pewa wo omiti opo kadhi kwatwe komikithi nokuupuka mboka hawu vulu oku dhi dhipaga. Thimbolimwe oondjuhwa ohadhi pitithwa ko opo dhi ki inyangele dhodhene.

Omahala ngono hamu landithwa iikulya yapya nale ohaga kala omanene gena iipundi niitaafula. Omahala ngoka ohaga kala gayela taga hili aantu yeye yakuutumbe yambesitele iikulya yawo.

Uuna omvula ya loko omatale eta ga udha omeya, momeya oha mu kala muna oohi. Aantu oha ya longitha oonete opo ya vule oku kwata mo oohi ndhika momeya. Omwiidhi nago wo, oha gu kala gwa mena nawa ta gu vulu oku liwa kiimuna.

Aanangeshefa yamwe ohaya kala yena omahala gawo ngoka haga kala ga tungwa pamuthika goshinanena. Momahala muno omuntu oha vulu okuya mo e ta mbesitele shoka a hala okulya. Omuntu ngele okuli kokule negumbo ihe okwa hala omulalo, ota vulu okuya mehala moka e ta futu a lale mo.

Aanafaalama nayamwe mboka yena iikunino, oha ya longitha omikalo odhindji oku tekela iimeno yawo opo kaa yi se enota, kaayiganye, yikoke nawa yikale yina uundjolowele. Oha ya longitha omikalo ngaashi oku tula ominino dha landula omikanka dhiimeno.

Omvula ngele ya loko oondama nomatale tadhi udha omeya omo hamu kala muna oohi ndhoka aantu haya kwata taya longitha uundjolo nenge oonete. Oohi ndhika ohadhi vulu oku telekwa oontalala nenge oonkunkutu. Mboka kaayena sha ookila dhoku talaleka momagumbo gawo ohaya kukutike oohi, opo kaadhi ninge nayi.

Omuntu ngele ohala oku uvitha omwenyo gwe nawa no ku uva po ombepo oha vulu okutalelapo omahala ngoka haga ziza .Omahala ngano ohaga kala gena omiti oshowo uumeno waziza nawa nomuntu uuna elimo omwenyo gwe ohagu kala guuvite ombili.

Oomboga ndhoka hadhi kunwa kaanafaalama ngele dhaadha okuliwa, oha yedhi landitha kwaamboka yena oositola oonene osjowo kwaamboka yena omagumbo yahala oku palutha aakwanezimo yawo, oomboga ndhika ohadhi vulu okuliwa dhapya nenge okuliwa unaa dhipya.

Oohi ohadhi tekulilwa nokukala momeya oshoka ihadhi vulu okuhupa kaadhi li momeya. Momeya omo ha dhi pelwa iikulya osho wo omiti opo dhi keelelwe nokugamenwa komikithi.

Iingulu ngele ya tekulwa , ya koko eta yi adha okuliwa, ohayi dhipagwa. Ohayi tupe onyama, naambyoka hayi kala yo ondoka unene, omankene gawo ohaa kangwa opo aantu ya ninge iikakulwa ya vule okumona mo omagadhi.

Oondjuhwa ihadhi tekulilwa owala kiikuku hono hadhi pewelwa omeya niikulya, ohadhi pitithwa mo wo ethimbo limwe opo dhika konge iikulya kudho dhene. Uuna dhakoko ohadhi landithwa po nenge dhitu pe omayi ngono haga longithwa okumbaka iikuki.

Ethimbo lyokulonga ngele lya adha aanafalama naanamapya ohaya futu omambakumbaku ga pulule momapya gawo. Uuna mbakumbaku a mana okupulula aantu ohaya kunumo momapya gawo etaya tegelele iimeno yawo yimene.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi adhika moshikunino shiinamwenyo mEtosha. Oshinamwenyo shino osha gamenwa no ina kuuthwa nande omuntu eshi dhipage pwaana epitikilo .Momahala mono oshinamwenyo shino hashi kala ohamu kala muna oondundu oshowo omiti dhomano dha ziza.

Ethimbo lyokupulula ngele lya adha. Omambakumbaku ohaga kala giitsakidhila nokupulula. Kehe egumbo ohali kala lina embakumbaku tali ndunduma. Aantu mba yena omambakumbaku ohaya ningi oshimaliwa pethimbo ndi.

Aanafalama mboka haya kunu iimeno ihaye yi kunu mevi, ohaye yi kunu miikwatelwa yonayilona. Shino ohaye shi ningile oshipu ngele ya hala okulanditha oshoka iimeno ngele oye yi tsike mevi omathimbo gamwe ohashi kala oshidhigu oku yi kutha mo.

Miitopolwa yimwe yoshilongo omuna iimeno mbyoka kaa yili kehe pamwe, hayi monika owala moshitopolwa shontumba. Iimeno mbika oya gamenwa no aantu inaya uthwa yeyi tete po nenge yeyi yonagule po.

Omahala gamwe ngoka ga mbungala moshilongo ka ge na oopate dhopashinanena ihe oge na owala oopate dhooholondo, gena oondundu, ge na owala iimeno iishuushuuka mbyono hayi vulu oku hupa ngele kaa ku na omvula ya gwana. Oge na woo omamanya gi ili nogi ili. Aantu ohaya talelepo owala omahala ngaka ya inyanyudhe.

Omatama ngele ga pi, aanafalama ohaye ga kutha ko opo ye ga landithe. Aantu mboka ya hala okulya iikulya ya dhoga nawa notayi tokola elaka, ohaya landa omatama ya tule momihoka dhawo nenge ya yoyithe onyama.

Omahala gamwe gokulila ogeli miitopolwa mbyoka hayi kala ya fa ya mbugala. Pomahala mpano ohapu kala okatala komuzile, omeya gokuyoga, oshowo uupundi mboka omuntu ha vulu okulala po nenge okukutumba po a thuwe. Omuntu ngele oku uvite uupyu ota vulu okuya momeya e ta ka yoga.

Aanafaalama yamwe oyena oofaalama dhomatama, moka haya tekele omatama noku ga tula omiti kaa ga kwatwe komikithi. Ngele ga adha oku liwa ohaye ga kutha ko, yamwe ohaye ga telekele momihoka, yamwe ohaye ga li inaa ga telekwa.

Oohi ngele dha tekulwa e ta dhi adha okuliwa, ohadhi kwatwa mo momeya. Ohadhi landithwa oontalala nenge taye dhi kukutike opo yedhi landithe oonkunkutu oshoka aantu yamwe oye hole oohi oonkunkutu.

Aanangeshefa yamwe oye na omahala gokulila omanene, noga tungwa pamuthika gwopa shi nanena. Pomahala mpano ohapu vulu oku kuutumba aantu uuna ya hala okumbestela iikulya. Ohapu kala wo pu na omulilo mpono aantu haya vulu oku kuutumba, etaya hungile.

Miitopolwa yimwe yoshilongo omu na omahala ngoka ga mbugala, mu na owala oondundu, omamanya niimeno iishona. Omahala ngaka ihaga mono omvula ya gwana, mo ihamu kala naana iinamwenyo oyindji, oshoka ka yi na kutya otayi hupile mo ngiini.

Omvula ngele ya loko, kehe omuvali oha kala ta kongo embakumbaku opo li ka pulule maandjawo ya vule okukuna. Omambakumbaku oha ga longithawa wo okuyungula iilya, uuna aantu ya teya.

Miitopolwa yimwe yoshilongo mbyoka hayi mono omvula ya gwana nawa ohayi kala yi na oohi momatale nomishana yawo. Aantu ohaya kwata oohi dhika taya longitha onete, una ya kwata oohi dhino ohaye dhi teleke ontalala nenge taye dhi kukutike opo kadhi ninge nayi unene tu kwamboka kayena ookila dhokutalaleka, namboka ya kwata oohi dha gwana ohaye dhi landithapo ya monemo iimaliwa.

Aantu oye hole okutalela po omahala ngoka gena oondundu, omamanya oshowo omiti, opo ya ondodhe omeho gawo yo yi inyanyudhe. Omahala gamwe ngano ihaga kala gena uupitilo woohauto onkene aantu ohaya thigi iiyenditho yawo lwopopepi etaya ende koompadhi.

Uuna oohi ndhono hadhi kala momatale hadhi etwa komvula nenge ndhono hadhi tekulwa kaanafalama dha koko, aantu ohayedhi kwata taya longitha uundjolo noonete. Ngele yedhi kwata ohaye dhi kukutike ye dhi lye oonkunkutu nenge taye dhi tula mookila yedhi lye dha talala.

Omahala gamwe gomoshilongo ogena omavi ngoka gagongelwa kombepo eta ga ningi gafa oondundu. Momahala muka ihamu kala nana iimeno oshoka kayina kutya otayi hupilemo ngiini, oshoka omahala gatya ngika ihaga mono omvula yagwana. Aantu ohaya yi komahala huka yekiinyanyudhe taya londo komavi ngaka.

Moodolopa omuna omagumbo goshinanena ngono haga tungwa noondhopi taga tulwa iipeleki, opo aantu yakale yagamenwa kombepo oshowo komeya gomvula. Aantu ohaya painda omagumbo gawo nomalwaala ga yoolokathana opo omagumbo gawo gakale taga monika nawa.

Iitopolwa mbyoka ya mbugala ohayi kala yina omavi ngoka haga gongala e taga ningi oondundu. Miitopolwa muno ohamu kala muna iimeno iishona, ihamu kala naana iinamwenyo oyindji. Oshoka ka yina nkene tayi hupile mo.

Moshiwambo ngele megumbo omweya omuyenda nenge moshituthi shohango, omuyenda nenge aafuko ohaya dhipagelwa ondjuhwa etaye yi pewa yili metiti. Etiti ohali ningwa momaloya hali ningilwa monzimbogo.

Oohi ohadhi vulu okupungulwa momikalo dha yooloka. Aantu yamwe mboka kaye na ookila dhokutalaleka momagumbo gawo ohaye dhi kukutike mboka ye na ookila dhokutalaleka ohaye dhi tula mookila dhokutalaleka. Dhimwe dhomoofabulika ohadhi tula wo oohi moondooha.

Miitopolwa yilwe yoshilongo omuna omahala ngoka gena oondundu omamanya oshowo iimeno mbyoka hayi vulu oku hupa kaayina omega ga gwana. Aantu ohaya talelapo omahala ngano ya ondodhe omeho gawo yoya mone ontsewo kiimeno yi ili no yi ili oshowo omamanya gayoolokathana moshilongo.

Omahala ngono haga landitha iikulya ya telekwa nale, ohaga kuutumbwa meni osho woo kondje. Omuntu oha hogolola mpoka ahala oku kuutumba. Ngu ahala oku kuutumba pondje opo owala ta kuutumba ye ta pula shoka ahala okulya.

Uuna omuntu ta hokana nenge ta hokanwa aantu ohaa tsele oongombe. Aantu mboka haa tsele oongombe oyo aakwanezimo nenge ookuume yomufuko. Aantu mboka haye ya nuuntungwa koohango ohaya tulilwa mo onyama muuntungwa wawo.

Oohi ngele dha adha okuliwa aantu ohayedhi kwatamo momeya. Yamwe ohaye dhi li oontalala yamwe oye hole okudhi lya dha kukutikwa noyamwe ohayedhi landitha koofambulika dhoka opo dhika tulwe moondoha.

Momithitu oha mu kala muna omiti omile, dha thita osho wo omwiidhi. Aantu ngele ya ya ende momahala ga tya ngeyi, ohaa londodhwa ya kale ya takamitha, oshoka oha mu kala muna omayoka.

Omahala gamwe ngoka haga kala gena omiti dhaziza oshowo omwiidhi ogena wo ehala mpono omuntu ha vulu okukuntumba ehala ndino ohali kala lina okatala komuzile oshowo iipundi mono omuntu ha vulu okuthuwa po.

Oondjuhwa ohadhi tu pe omayi. Omayi ohaga vulu oku longithwa noku telekithwa momikalo dha yooloka. Omayi ohagavulu oku fulukithwa momeya. Omayi ohaga vulu oku kangwa. Omayi ohaga vulu wo oku telekithwa iikuki.

Aanafaalama yamwe ohaya kala yena uundama mboka hawu kala watungwa noondhopi. Muundama ohamu kala muna omeya noohi ndhoka taya tekula. Ohayedhi pelemo iikulya opo dhikoke dhivule okuliwa.

Momuthitu ohamu kala omuna omiti odhindji dhaziza, ohamu kala wo muna ehala mpoka hapukala puna omeya taga tondoka kehe ethimbo. Aantu ngele taya talelepo omahala gatya ngeyi ohaya londodhwa ya takamithe oshoka otaya vulu okufalelwa komeya ngoka taga kunguluka.

Momahala gamwe ngoka gena oondundu oshowo omamanya, ohamu kala muna omwiidhi omushona oshowo omiti omishona. Omwiidhi nguka nomiti ndhika ohadhi vulu okuhupa kaadhina omeya gagwana, oshoka iitopolwa yimwe mbino ihayi mono omeya gomvula gagwana.

Oohi dhimwe ohadhi tekulilwa muundama mboka hawu kala watungwa noondhopi. Muundama ohadhi pewe lwamo iikulya oshowo iimiti opo dhaaha kwatwe komikithi. Uuna dhakoko dha adha okuliwa ohadhi kwatwamo aantu taya longitha oonete.

Omahala gamwe gokwiinyanyudha ohaga kala gena ongwena oshowo omiti dhaziza nawa. Omahala gamwe ohaga kala gena omasiga gokuyothela oonyama. Aantu ngele yahala owiuyuvitha nawa ohayayi komahala ngaka nookuume kawo oshowo aakwanezimo yekuuvepo ombepo.

Aantu mboka yena iimaliwa oyena oofalama oonene moka taya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi li omayi ngoka haga landithwa. Oondjuhwa ohadhi vulu wo okulandithwa dhina omwenyo nenge dhasa nale, aantu ya mone onyama.

Aawambo oyendji oyena omapwa mono haya kunu omahangu. Omahangu ngele gakoko, etaga tula ko omitse ohaya tegelele gakukute opo yatameke okuteya iilya. Ngele yatewako ohayi yungulwa etayi pungulwa miigandhi.

Aanafalama mboka yena iikunino yomboga uuna dha adha okuliwa ohaye dhi kuthako etaye dhilanditha po. Omboga dhika ohadhi vulu okuliwa dhatelekwa nenge tovulu okulya inayi telekwa.

Opuna omahala gomainyanyudho ngono haga kala gena iimeno, haga kala ga ziza nawa gena omiti djina oongala. Aantu ohaya yi komahala ngaka ya ki iyuvithe nawa nookume kawo, uuna ya hala okuuva po ombepo nenge ya hala oku ka lila iikulya yawo kondje yegumbo.

Omahala gamwe ngoka gena oondundu ohaga kala ga ziza, nohaga kala gena omahala ngoka ga tungwa moka omuntu ha vulu oku kuutumba mo a thuwepo nenge a mbesitele iikulya uuna a hala okulya.

Oohi ohadhi vulu oku pungulwa momikalo dha yoolokathana opo kaadhi ninge nayi. Aantu yamwe ohaye dhi tula mookila dhoku ta laleka, yamwe ohaye dhi kukutike noshowo yamwe mboka yena oofaabulika ohaye dhi tula moondoha.

Aantu mboka yeli pomahala puna oondama, iishana oshowo omatale ohaya kwata oohi uuna omvula ya loko. Oohi ohaye dhi li nenge taye dhi landitha po opo ya vule oku monamo iimaliwa.

Aanafaalama yamwe ohaya tekula oondjuhwa ndhoka hadhi vala omayi. Oondjuhwa ndhika ohadhi pewa iikulya hadhi silwa oshipwiyu, hadhi pewa omiti kaadhi kwatwe komikithi. Omayi ngono haga valwa koondjuhwa ohaga kalandithwa aantu yamonemo iimaliwa. Omayi ohaga vulu oku kangwa, ohaga vulu okumbakithwa iikuki go ohaga vule okuliwa ngele gafulukithwa.

Momahala gamwe ngoka ge na oondundu oshowo omamanya kage na omagumbo . Oge na owala omwiidhi omushuushuuka ngoka hagu kala gwa kukuta. Momahala muno ihamu kala naana iimeno oyindji ya ziza oshoka ihamu mono omvula ya gwana.

Aantu ohaya kunu iimeno yomaludhi ga yooloka, yamwe ohaya kunu iimeno mbyoka hayi vulu okuliwa mgaashi omahangu, oomboga, omakunde, omapungu, ihe yamwe ohaya kunu iimeno mbyoka hayi longithwa owala oku opaleka momagumbo. Hayi tulwa piiyelo yomagumbo, hayi tulwa mooseti dhomagumbo opo mu kale tamu monika nawa.

Aanafaalama yamwe ohaya tekula oohi hayedhi pe iikulya kehe esiku, hayedhi pe omiti kadhi kwatwe komikithi, ngele dha adha okuliwa ohayedhi landitha oontalala nenge tayedhi kukutike yedhi landithe dha kukuta ya monemo iimaliwa ya lande oompumbwe dhawo.

Uuna omuntu ahala oku thuwapo nenge asa oomposi ohayi akalale mondunda yo ku lala mono hamu kala muna ombete. Kombete ohaku kala kuna iikuusinga oshowo omalapi gayalako . Mondunda ohamukala woo muna oshipundi shoka omuntu ha vulu oku kuutumba oshowo oshitaafula mpono omuntu hatenteke iinima ye.

Aanafalama yamwe mboka haya tekula oohi ohaya kala yena uundama mboka hawu kala wa tungwa moodhopi. Ohaya tula mo omeya opo mu kale muna oohi dhoka taya tekula. Ohaye dhi pele mo iikulya opo dhi wape okukoka.

Oongolo ngele dhasa enota ohadhi kongo mpoka puna omatale gomeya moshikunino shawo mEtosha , iinamwenyo mbino nayo ohayi talelwapo kaantu tazi kiilongo yili no yili opo yamone ontseyo kombinga yawo.

Mohotela kamunna shike omahala gokulala omuna wwo omahala gokulila ngoka haga kala gena iipundi niitafula yayalwa nawa, uuna omuntu ahala okulya nande oshuumbululwa she oha kutumba mehala moka eta li.

Miitopolwa yimwe yoshilongo omuna omahala ngoka ga mbugala moka hamu adhika owala omamanya, nomiti dhoka hadhi vulu okuhupa pwaana omeya ga gwana. Aantu ohaya talele po omahala ngaka opo ya ondodhe omeho gawo, yo ya mone ontseyo nuuyelele owundji kombinga yomiti dhoka hadhi vulu okuhupa pwaana omeya ga gwana.

Aantu mboka haya tekula oondjuhwa odhindji ohaye dhi edhilile koshikuku hono haye dhipele iikulya oshowo omeya. Kakele kiikulya nomeya oondjuhwa ohadhi pewa wo omiti opo kaadhi kwatwe komikithi nuupuka.

Monamibia omuna omihoko odhindji ngaashi aawambo, aaherero, aahimba nosho tuu . Aahimba oyo yamwe yomo mihoko ndhoka hadhi gwaya olukula. Aantu mbano oya simaneka omuthigululwakalo gawo nohaya zala omizalo dhawo dhopamuthigululwakalo.

MoNamibia omuna omihoko odhindji ngaashi aawambo, aaherero, aahimba nosho tuu. Aahimba nayo ohaya tungu oondunda dhawo nomaloya e tadhi kumbwa noomwiidhi, ohaya gwaya olukula woo.

Oomboga odho dhimwe dhomiikwamboga mbyoka yina uundjolowele na ohayi pe aantu iitungithi yolutu. Oondohotola ohaya kumagidha aantu opo ya lye iikulya yo ludhi nduka oshoka oyina uundjolowele.

Oopate dhooholondo ohadhi kala wo pomahala ngoka ge na oondundu. Momahala ngano ihamu kala naana oopate dhooteya oshoka gamwe inaga huma komeho. Oopate dhooholondo ohadhi longithwa kaayendi yokoompadhi osho wo kiiyenditho.

Uuna aantu yena iituthi yoohango, yomashasho oshowo omavalo ohaya mbesitele omakuki kwaamboka haye ga ningi. Omuntu oha hogolola kutya okwa hala oshikuki she shikale shili molupe lwatya ngiini nolwaala lwasho.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka hashi kala mEtosha. Onduli oyina othingo onde, ohayi talelwa po kaantu taya zi kiilongo yi ili noyi ili opo yamone ontseyo kombinga yawo.

Aawambo oyena omizalo dhawo dhopamuthigululwakalo haye dhizala piituthi ngaashi, iitala pepata osho woo omaluko guunona. Omizalo dhino aakulukadhi ohaya zala oodhelela, oonyoka osho woo iikayiwa, omanga aasamane ohaya zala iikutu yaningwa moshiyata shodhelela nomagala gondjeke.

Aanafaalama yamwe mbono ye na iikunino yoomboga oya tunga omagumbo gawo popepi niikunino yawo. Uuna oomboga dha adha okuliwa ohaye dhi kutha ko e taye dhi landitha po. Oomboga ohadhi vulu okuliwa dha telekwa nenge inaadhi telekwa.

Aanafalama mbono haya longo niimeno ohaya kunu iimeno moonayilona manga iishona, ngele ya koko ohaye yi kutha mo ndele taye yi tsike mevi. Yimwe yomuyo ihayi tsikwa, ohayi ka landithwa kwaamboka wo ya hala ya ka tsike komagumbo gawo.

Iitopolwa yimwe mbyoka yina oondundu, omuna omagumbo goshinanena . Omagumbo ngano ogatungwa noondhopi nogambambekwa omalwaala gakale taga monika nawa. Oga tulwa wo iipeleki gagamene aantu kombepo , kuupyu womutenya oshowoo komeya gomvula.

Miitopolwa yimwe yoshilongo mbyoka ya Nika omakuti yina oondundu omuna oopate dho holondo dhono hadhi longithwa kaayenda nampadhi oshowo kiiyenditho opo aantu ya thike komahala yawo mpoka tayayi .

Momahala gamwe ngoka gokulila geli moondoolopa ogena omalusheno, ogena ehala ndyoka lyafa oshinyanga, hali kala lyatema omulilo , mono aantu haya vulu oukutumba yahungila yo otaya hukulukwa komulilo.

Ethimbo lyokulonga ngele lya adha aantu ohaya longitha omambakumbaku ga pulule momapya gawo ya vule okukuna. Mbakumbaku oha kala ena omatemo ngono haga pulula momapya .

Omahala ngoka gena oondundu oshowo iimeno mbyoka itayi vulu okuhupa ngelw kamuna omeya ga gwana omuna omahala go kulila ngoka ga tungwa go pashinanena uuna aantu yahala okulya oha yayi momahala moka taya mbesitele shoka ya hala okulya e taya futu.

Aanafaalama yamwe oyena iikunino yoondjuhwa, mono hamu kala muna oondjuhwa ndhono taya tekula. Oondjuhwa ndhino ohaye dhi pe iikulya, omeya, osho wo omiti opo kaadhi kwatwe komikithi.

Iimeno yimwe ohayi kokekwa momukalo gopashinanena , momukalo gwahuma lela. Ihayi kunwa miikununo mbyoka yopondje, ihe ohayi kunwa miikununo mbyoka yomeni , tayi pewa uuyelele koolamba ihe kayi shi uuyelele wetango.

Omahala gamwe ngoka haga kala ge na omwiidhi gwa ziza nawa, omiti ohaga uvitha aantu nawa. Uuna omuntu a hala okuuva nawa noshowo ombepo yeshito oha talele po omahala ngaka, opo a ka thuwe po.

Opuna omatale ngoka ge na oohi, ha dhi tekulwa, ha dhi pewa iikulya, ha dhi silwa oshimpwiyu osho wo ha dhi pewa omiti opo dhaa ha kwatwe komikithi. Oohi ndhika nge dha adha okuliwa, aantu oha ye dhi landitha opo ya monemo iiyemo.

Onduli oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka hayi adhika meEtosha. Oshiyamakuti shika oshina othingo onde. Aantu ohaya zi kiilongo yawo ye ye ya talele po Etosha yo ya mone ontseyo kombinga yiinamwenyo ya yoolokathana hayi adhika metosha.

Uuna aanafalama ya tekula oondjuhwa e tadhi adha okuliwa ohaye dhi landitha po, ohaya landitha wo omayi ngoka haga ningwa koondjuhwa. Ondjuhwa ohayi vulu okutelekwa momeya, ohayi vulu okuyothwa nenge okukangwa. Omayi nago ohaga vulu okutelekwa momeya noshowo okukangwa.

Aanafalama yamwe kayena oofalama dhiikwamboga niiyimati, ihe oyena oofalama dhoohi moka haye dhitekula okudhipa iikulya dhikoke ,nokudhipa omiti kadhikwate komikithi dhi ili no dhi ili. Oohi dhika ngee dhakoko ohaye dhilanditha.

Opuna omaludhi goohi ga yooloka . Oohi dhimwe , ohadhi kala dhili momahala moka hadhi tekulwa ihe ihadhi landithwa nenge dhi liwe po. Omahala ngano ohaga talelwa po owala kaantu opo ya tale oohi dhoka dha yoolokathana ya mone ontseyo kombinga yoohi dhika .

Aantu mboka ye hole oshimwenyo oshowo oku enda taya talelepo omahala otaya vulu oku talelapo gamwe gomo mahala ngoka haga kala miitopolwa yafa ya mbugala. Mo mahala ngano ohamu kala muna uutala mboka womuzile hamu kala muna uupundi nuutafula oshowo omeya goku mbwinda.

Aantu mboka yehole okukwata oohi ohaya longitha oonete opo yedhi kwate uuna yedhi kwata ohayedhi tanda tayedhi kukutike nenge tayedhi teleke oontalala.

Omahala gamwe ngano haga vulu oku talelwa po ohaga kala gena omeya gokuyoga. Uuna omuntu a hala okwiinyangudha nenge a hala okwiikutha uupyu oha mbwindi momeya ngaka. Opuna wo uupundi mpono omuntu ha kuutumba uuna loloka.

Miitopolwa yimwe yoshilongo ohamu adhika omagumbo getu goshiwambo. Omagumbo ngano ohaga kala ga dhikwa niiti . Ohamu kala woo muna oondunda dhomwiidhi dha dhikwa niiti eta dhi kumbwa nomwiidhi.

Kakele kuundojolo mboka hawu longithwa oku kwata oohi aantu ohaya longitha wo oonete opo ya kwate mo oohi momatale noshowo momadhiya uuna dha adha okuliwa, ohaye dhi landitha po na dhimwe ohaye dhi li po.

Monga shi ngeyi ehumo komeho olyo tali dhana onkandangala. Aanafalama mboka yena iimaliwa noya huma, otaya longitha omikalo dhopashinanena opo yatekele iimeno ya wo.

Oohi ohadhi tekulilwa momeya moka hadhi peyelwa iikulya. Oohi ohadhi vulu oku telekwa momikalo dha yooloka, ohadhi vulu oku telekwa momeya, ohadhi vulu oku kangwa dho ohadhi wo okuyothelwa momasiga.

Aanafaalama mboka ye na iimaliwa noya huma komeho, ohaya longitha omikalo dhopashinanena opo ya kune nokukokeka iiimeno yawo. Iimeno mbino oha yi pewa omeya, yo ohayi pewa uuyelele ndele kaushi mbu tawu zi ketango ihe owomalamba.

Miitopolwa yimwe yoshilongo, omuna oofaalama nomapya moka aantu haa kunu omapungu, oshowo omahangu. Evi ohali tulwa uuhoho, opo iimeno yikoke nawa. Iimeno ohayi silwa oshimpwiyu tayi tekelwa, yo tayi tulwa omiti opo kaayi yonagulwe kuupuka mboka hawu vulu oku yonagula po iimeno.

Aanangeshefa yamwe ohaya kala yena omahala omanene ngoka haga kala ga tungwa pamuthika gopashinanena. Ohaga kala gena uupundi nuutaafula mpoka hapu kuutumba aantu. Aantu mbono yeli kokule nomagumbo gawo otaya vulu okuya momahala moka etaya futu ya lale mo nenge ya lande iikulya yawo.

Oohi opo dhi hupe, ohadhi kala dhili momeya, momeya omo hadhi pelwa iikulya , oshowo omiti dhi keelelwe komikithi dhoka tadhi vulu oku dhi dhipaga. Ngele dha koko dha adha okuliwa, ohadhi kwatwa mo , aantu taa longitha oonete nuundjolo.

Miitopolwa yoshilongo muushayi ohamu adhika omagumbo goshiwambo ngoka haga dhikwa niiti, gena woo oondunda dhoomwiidhi. Aantu mboka kaayena uupomba momagumbo gawo ohaya longitha omayemele nuundini opo yavule okuhumbatela mo omeya.

Omahala gamwe ngoka haga kala gena oondundu, ohaga kala wo gena omwiidhi ogundji, omule nogwathita. Momahala ngano ohamukala wo muna omatawuwa goohauto ngono aantu haye ende nohauto dhawo ngele taa talelepo omahala ngaka.

Aanafaalama ngele yatekula oondjuhwa etadhi koko, ohadhi tupe omayi oshowoo onyama. Omayi ohaga vulu okufulukithwa momeya nenge taga kangwa. Onyama yondjuhwa ohayi vulu okuyothwa, okukangwa nenge okutelekwa momeya.

Omahala gamwe gokulila ohaga kala taga monika nawa, taga hili aantu ye ye ya lande. Uuna omuntu a yi mehala muno oha kuutumba poshitaafula pu na oshipundi e ta mbesitele shoka a hala okulya.

Mongaashingeyi iinima oya huma naantu oyahala wo okweendela pamwe nethimbo, aanafaalama mboka yena iimaliwaa ohaya longitha omikalo dhopashinanena opo yakune noku kokeka iimeno yawo.

Momahala gamwe gomoshilongo nhoka gena oondundu, ihaga kala gena iimeno nenge iinamwenyo oshoka kayi na nkene tayi hupu. Omahala ngano ihaga mono omvula ya gwana, ohaga kala owala gena uumwiidhi uushushuka nenge uunamwenyo mbwiya uushona ngaashi omawiwili oshowo omakoko.

Yimwe yo momahala ngoka gena oondundu, omamanya oshowo omiti ndhoka hadhi vulu okuhupa kaadhina omeya ga gwana ohadhi talelwapo kaantu tayazi kiilongo yi ili noyi ili . Aantu mbaka ohaya futu iimaliwa opo yavule oku talelapo omahala nga.

Moshikunino shiinanwenyo metosha ohamu kala iiyamakuti ngaashi oonduli, uumenye oshowo oongolo. Iinamwenyo mbino oya gamenwa na inalu uthwa nande omuntu eyi dhipage kapena epitikilo.

Omvula ngele ya loko iitopolwa yimwe ihayi mono omeya ga gwana. Omahala ngano ohaga kala ge na omamanya, omwiidhi osho woo uumeno uushona mbono hawu vulu oku hupa kaawuna omeya ga gwana.

Iitopolwa yimwe mbyoka ihayi mono omvula yagwana , itoyi adha naana nomwiidhi gwazizi nenge omiti odhindji , ohayi kala yina omwiidhi gwakukuta. Iitopolwa mbino ohayi kala woo yina oondundu nomamanya.

Omvula ngele ya loko aantu ohaya kala ya hala okukuna iilya, omapungu, omakunde, omanuwa. Opo ya vule nee okukuna, ohaya kongo oombakumbaku dhoka hadhi pulula, yo taye dhi futu.

Oondjuhwa dhimwe ohadhi tekulwa owala dhi tupe omayi. Uuna dha ningi omayi ga gwana, aanafaalama ohaya landitha omayi ngaka kaantu. Aantu ohaya teleke omayi momikalo dha yoolokathana. Ohaya vulu oku ga fulukitha nenge taye ga kanga.

Momahala gamwe goshilongo ngoka ge na oondundu oshowo oomwidhi, gamwe gomugo kage na oopate dha huma komeho. Oge na owala oopate dhooholondo, ndhoka hadhi longithwa kiiyenditho yiihauto osho wo kaayendiyokolupadhi.

Moondama, momatale noshowo momadhiya ohamu vulu okukwatwa oohi kaantu taya longitha oonete. Omeya gomoondama ohaga vulu wo okulongithwa kaantu ya tekele iimeno noshowo okuyoga oonguwo dhawo.

Oondjamba noonduli odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka hayi adhika moshikunino shiinamwenyo mEtosha. Iinamwenyo mbino oya gamenwa na inaku uthwa nande omuntu e yi dhipage pwaana epitikilo.

Omahala gamwe ohaga kala gena uutala womuzile, uupundi oshowo omeya goku yoga. Una aantu ya talelepo omahala ngano ndele oyu uvite uupyu nenge ya hala oku inyanyudha, ohaya yi momeya e taya mbwindi. Una ye wete ya loloka ohaya kuutumba puupundi mboka hawu kala wuli pooha dhomeya, opo ya thuwe po.

Omayi ngono haga zi koondjuhwa, ohaga vulu oku longithwa noku telekithwa momikalo dha yooloka. Ohaga vulu oku fulukithwa momeya, haga kangwa nomagadhi, go ohaga vulu oku longithwa una omuntu ta mbaka oshikuki.

Omahala gamwe ngoka gena omamanyaa, ohagakala gena omiti omishona osho woo omwiidhi ngoka hagukala gwakukuta. Omahala ngano ihagakala nana gena omwiidhi gwaziza, oshoka ihagamono omvula yagwana.

Aavali momagumbo oyena iingulu mbyoka haya tekula, haye yipe omatanga ga kukutikwa nawa ngoka omatalala, ohayi pewa wo iikulya ya telekwa mbyono hayi ithanwa onona. Ngele iingulu ya koko, ohayi dhipagwa, mono aantu haa mono mo onyama, ndjono hayi vulu okuningwa osheelelwa megumbo, yo taa landitha wo ya mone mo iimaliwa.

Aantu mboka kayena ookila dhoku talaleka momagumbo gawo uuna ya kwata oohi, ohaye dhi kukutike opo kaadhi ninge nayi. Mboka yena ookila dhoku talaleka momagumbo gawo, ohaye dhi tula mookila dhoku talaleka opo kaadhi ninge nayi.

Omapya ngele gapululwa etaga kunwa omahangu ,aantu ohaya tegelele iilya yikoke etayi kukuta opo yiwape okuteywa, ngele yatewa ko ohayi tulwa polupale mpoka hayi yungulilwa komambakumbaku nenge kuushina.

Moofalama ndhoka oonene muna iikwamboga niiyimati, aanafalama ohaya longitha omikalo dhilwe dhokutekela iimeno yawo yi kale yina uundjolowele, yi koke nawa yi gandje iikwamboga niiyimati yi li nawa, kaayi kale ya ganya.

Momahala gamwe ngono haga kala gafa ga mbugala, gena owala omiti omishona nomwiidhi omushuushuka, ohaga kala woo gena omahala goku lila. Omahala ngano aantu ohaya vulu oku lila pondje mpoka hapu kala pwa tulwa iipundi niitafuula.

Oondjuhwa ngele dhavala omayi gagwana, aanafaalama ohaye ga landitha kaantu opo yamonemo iisimpo. Aantu mboka taya landitha omayi, ohaye ga fulukitha momeya nenge taye ga kanga.

Aanafaalama mboka ya huma komeho noye na iimaliwa, ohaya longitha omikalo ndhoka dha huma komeho, opo ya kokeke iimeno yawo yo ya tekele iimeno yawo kaayi se po yi kale yi na uundjolowele.

Aanafaalama mboka yena iimaliwa noya huma komeho , ohaya kokeke iimeno yawo nokuyi kuna yawo momukalo gopashinanena. Iimeno mbika ohayi pewa uuyelele womalamba wopashinanena, ihe ihayi mono uuyelele mboka tawu zi ketango .

Moshitopolwa sha Namibia omuna efuta mpono hapu adhika omamanya gomaludhi ga yooloka. Uuna aantu yayi kefuta ohaya kutha omamanya ngaka ye kega tule miitaafula mooseti dhawo.

Uuyuni mongashingeyi owahuma komeho. Aanafaalama nayo ota yalongitha omikalo dhopashinanena dhahuma komeho opo yakune nokukokeka iimeno yawo. Ohayeyi sile wo oshimpwiyu opo kayidhipagwe komikithi nuupuka.

Omahala gamwe omuntu oha vulu oku kuuntumba athuwepo. Omahala ngano ngele omuntu okwa kuuntumba po omwenyo ohagu kala gu uvite nawa. Omuntu atala keshito a kuuntumba puupundi nuutafula a tala komeya eli pomiti dha ziza nawa.

Opate yo holondo, ndjoka hayi vulu okulongithwa koohauto nenge kaa yenda nampadhi, ihayi adhika wo komahala ngoka gena oondundu, omwiidhi noshowo omiti. Opate ndjino aantu oha yeyi longitha uuna tayi komahala ngoka ya hala ya talelepo.

Oshilongo oshi na oshitopolwa shimwe shoka shombuga mono hamu adhika omamanya, omwiidhi omushuushuuka oshowo iimeno iishona owala mbyoka hayi vulu okuhupa kaa yi na omeya ga gwana nawa.

Omvula ngele yaloko nawa iishana nomatale ohayi talama omeya, omwiidhi ohagu mene nawa nomiti ohadhikala dhaziza, aantu mboka kaayena uupomba momagumbo gawo ohaya teke omeya momatale ihe otaya kunkililwa opo yatule omeya ngaka omiti kaaya kwatwe komikithi.

Uuna omvula yaloko nawa omilonga ohadhi udha omeya nomwiidhi ohagu mene nawa gwaziza. Kooha dhomilonga ohaku kala oodhila. Aantu mboka kayena uupomba momagumbo ohaya teke omeya momilonga.

Mpamba okwa ninga eshito lya opala mono mwa kwatelwa omahala ngoka haha Kala gena omamanya , gena omalupe yayooloka. Aantu ohaya talelepo omahala ngano yi inyanyudhe.

Omahala ngoka gena oondundu, omamanya ga yoolokathana oshowo omeya. Ohaga talelwa po kaantu uuna ya hala okwiinyanyudha, ya hala okwoondodha omeho gawo oshowo okuuva ombepo nokutala eshito.

Oshilongo Namibia oshi na iitopolwa yimwe mbyoka hayi kala yina oondundu, omamamnya, omwiidhi gwa kukuta osho wo omiti omishona. Iitopolwa mbino, itoyi adha naana yina omwiidhi gwa ziza nawa oshoka ihayi mono omvula ya gwana.

Oondjuhwa ohadhi tupe onyama oshowo omayi. Moshiwambo ngele megumbo omweya omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa opo alye. Omayi aantu ohaye ga longitha oku mbaka iikuki yomavalo, iikuki yomashasho oshowo iikuki yoohango.

Ongombe odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi li omwiidhi . Oongombe ohadhi tupe omahini nonyama, niipa yadho ohayi longithwa okuningwa oondjato oshowoo oongaku dha kola. Onyama yongombe ohayi kukutikwa oondhingu.

Pomahala ngono aantu haya vulu okukuuntumba e taya mbesitele iikulya mbyoka yahala, ohapu kala puna omulilo gwa kundukidhwa kiipundi, mpono aantu haya vulu okukuuntumba, e taya hungile.

Aawambo oha ya ningi iikwiila , iikwiila ohaye tula omahuku opo yikale iitoye. Ohaye yiteleke momikalo dhayoloka yimwe ohaye yikanga momagadhi, yimwe ohaye yitula peziko nayimwe ohaye yifulukitha momeya.

Yamwe yomaanafaalama ohaya tekula oohi. Oohi ndhika ohadhi kal adhi li momeya, hadhi pelwa mo iikulya, hadhi pewa omiti opo kaa dhi kwatwe komikithi nuuna dha koko dhimwe ohaye dhi landitha po nadhimwe ohaye dhi li po.

Omahala ngoka ge na oondundu, omamanya noshowo gafa ga mbugala ohaga kala gena omwiidhi omushona hagu kala gwa kukuta. Omahala ngano iha ga mono omeya ga gwana gomvula.

Embakumbaku ohali kala li na omatemo ngono haga longithwa okupulula momapya, ngele omvula ya loko. Aantu ohaya longitha wo omambakumbaku, opo ga yungule po iilya mbyoka hayi kala yi li pomalupale gwawo, ngele ethimbo lyokuteya lya adha.

Megumbo ngele mwe ya omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi longo omiyonena ngaashi okuhadha mo iilya mepya noshowo okuyonagula po uumeno mbono hawu kala wa kunwa momagumbo uushona. Aavali ohaya edhilile oondjuhwa, opo kaadhi hanagule po nokuhadha mo iilya momapya.

Uuna omvula omadhiya nomatale ohaga udha omeya. Aantu ohaya longitha omeya ngano ya vule tekela iikunino yawo. Aantu mboka kaayena uupomba Momagumbo ohaya teke omeya go omadhiya noshowo momatale.

Momahala gamwe ngoka he na omamanya ogendji, omu na wala omiti omishona, ndhoka hadhi vulu okuhupa kaa dhi na omeya ga gwana , oshoka omahala ngano, ihaga mono omvula ya gwana .

Aanafaalama yamwe ohaya kala ye na iikuku iinene moka ha mu kala oondjuhwa ndhoka ta ya tekula. Oondjuhwa ohadhi pelwa omeya osho wo iikulya miikuku yadho. Ngele dha adha oku liwa ohaye dhi landithapo. Onyama yondjuhwa ohayi vulu okutelekwa momikalo dha yooloka, ohayi vulu okutelekwa momeya, ohayi vulu okuyothwa yo ohayi vulu okukangwa.

Aanafalama mboka haya kunu iikwamboga niiyimati noyina oofalama oonene ohaya longitha omukalo gokutula ominino pomakota giimeno opo yivule okutekelwa nokumona omeya yikoke nawa.

Oohi ngele tadhi tekulwa, ohadhi kala wo dhi li momeya opo dhi wape oku hupa. Momeya oha dhi pe we lwamo iikulya, hadhi pewa omiti dhi kale dhina uundjolowele kaadhi kwatwe komikithi, nenge dhi pangwe ngele dhina omikithi. Aantu ohaya kukuti ke oohi yedhi lye dha kukuta nenge ye dhilye oontalala.

Opuna iitopolwa yimwe mbyoka hayi kala yina omavi haga kala ga gongala e taga ningi oondundu. Aantu ohaya talele po omahala ngaka opo yiinyanyudhe, yo ya londe komavi ngaka. Aantu mboka yena oohauto ohaya yi komahala ngoka noohauto dhawo.

Iingulu ohayi tekulwa momagumbo nosho woo moofaalama. Iingulu ohayi pewa omatanga gakukutikwa ngono haga tsuwa koshini e taga tulwa momeya. Iingulu ohayi li woo omatanga omatalala, kakele komatango ohayi vulu woo oku pewa iilya yatelekwa mbyoka hayi ithanwa onona, ngele ya koko ya adha okuli wa ohayi dhipagwa aantu e taya li onyama.

Pomahala gamwe goku lila opuna woo ehala limwe hali kala lili pondje moka aantu haya vulu oku kuutumba ngele inaya hala okulila meni. Ohapu kala woo pena iipundi niitafula mpoka aantu haya kuutumba taya mbesitele iikukya yawo etaya futu.

Omvula ngele yaloko aantu mboka yena omapya ohaya kala taakongo omambakumbaku opo gapulule momapya gawo. Uuna mbakumbaku apulula aantu ohaya kunu omahangu, omanuwa, omakunde osho wo omapungu.

Epya opo lipululwe aantu ohaya longitha omambakumbaku. Mbakumbaku oha futwa kehe mowili. Ngele apulula aantu ohaya kunu omahangu gawo, omanuwa, omakunde osho wo omapungu yo taya tegelele gaadhe okuliwa yega lye.

Miitopolwa yimwe yoshilongo mbyoka yi na efuta ohamu kala woo muna omagumbo. Omagumbo ngano ohaga kala gopashinanena, ga tungwa moondhopi taga tulwa iipeleki. Aantu ohaya painda iipeleki yawo opo omagumbo gawo ga kale taga monika nawa.

Omahala gamwe ohaga kala ge na omiti dha ziza, oha pu kala wo omeya ngono taga kuunguluka kehe ethimbo. Aantu ohaya londodhwa ya takamithe uuna taya talelepo omahala ngano oshoka otaya vulu okufaalelwa komeya.

Aanafalama yamwe ohaya kunu iimeno yimwe mbyoka ihayi liwa ihe ohaya kunu iimeno mbyoka hayi longithwa okumonikitha nawa pomahala osho woo pomagumbo. Iimeno mbika ohayi tekelwa owala ngaashi iimeno iikwawo tayi tulwa omiti opo kayi kwatwe kuupuka nokomikithi dhoka hadhi vulu okudhipagapo iimeno.

Aantu yaza kiilongo yiili noyili oshowoo kiitopolowa yayookathana moshilongo ohaya taalelepo oshikunino shiiyamakiti shEtosha National Park, opo yakatale iinamwenyo ngaashi oonduli. Oonduli odho iinamwenyo mbyoka yina oothingo oonde.

Iinamwenyo mbyoka yina oondjila dhomalwala omatokele nomaluuudhe ohadhi ithanwa oongolo . Oongolo ohadhi kala nadho moshikunino shiiyakuti Iinamwenyo mEtosha. Iinamwenyo mbino nayo oya gamenwa no inaku uthwa nande omuntu eyi ningile nande omuyonena kapuna epitikolo.

Opu na iitopolwa mbyoka hayi kala yi na omiti omile. Omiti ndhono ohadhi kala odhindji nohadhi kala tadhi monika dha fa omuthitu. Ohamu kala mu na okandjila haka endwa kaantu. Aantu mboka ye na oonkambe ohaya kayile oonkambe dhawo uuna taya piti momuthitu nguka.

Omagumbo ngoka geli pomahala puna omiti odhindji ohaga kala gakaka ethimbo lyokufu ngele lyeya, oshoka omafo ohaga kukuta etaga guko. Ethimbo ndino ngele lya adha aantu ohaya kala yiipyakidhila yatya iiyalataya opaleke oohofa dhawo.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo . Moongombe ohatu monomo onyama ndjoka hatu vulu okulya momagumbo ontalala nenge ya kukutikwa. Ohatu monomo woo omahini oshowo iipa yawo mbyoka hayi vulu oku ningithwa oongaku nenge oondjato.

Omambakumbaku ihaga longithwa owala oku pulula nenge oku yungula, ohaga longithwa wo oku teta omwiidhi. Omwiidhi nguno ngele gwa tetwa, ohagu gongelwa naanafaalama ohaye gu landitha kwaamboka yena iimuna ngaashi oongombe niikombo.

Momilonga ohamu kala muna omahala go pashinanena mono hamu landithwa iikulya ya telekwa nale. Omuntu ngele okwa ka talela po omulonga ihe okwasa ondjala otayi mehala mo eta mbesitele iikulya ye. Ko munkulo gomulonga ohaku kala kuna omwiidhi wo gwaziza nawa.

Miitopolwa mbyoka yomuuyuni hayi ithanwa ondoolopa, ohamu kala mu na omagumbo ga hima, omagumbo ga tungwa shili geli pondondo yopashinanena. Omagumbo ngano ohaga kala ga tungwa noondhopi ndhoka hadhi ningwa moosamende. Ohaga tulwa wo iipeleki noku payindwa omalwaala ga yoolokathana.

Aantu mboka yahala kulya omahoka ga dhoga niikulya yatelekekeka ohaya landa omatama opo yavule oku teleka iikulya yawo. Omatama ohaga pungulwa momikalo dhayooloka ohaga vulu okutulwa mokila yokutalaleka, yamwe ohayega kukutike nomoofaabulika ohaga tulwa moondooha.

Oohi ngele dha koko dha adha okuliwa aantu ohaye dhi kwata mo momeya ,oohi ohadhi vulu okutelekwa momikalo dha yooloka ohadhi vulu okutelekwa momeya ,okuyothwa nenge okukangwa mboka kayena ookila dhoku talaleka momagumbo gawo ohaye dhi kukutike.

Omatama ngele inaga adha okuliwa ohaga kala omazizi, ngele ga ningi omatiligane ngawo otashi ti kutya oga adha okuliwa. Aanafaalama ohaye ga kutha ko e taye ga landitha po.

Uuna omuntu a loloka a hala okuthuwa po nenge asa oomposi ohayi mondunda a kalale. Mondunda ohamu kala muna ombete, onete ndjoka hayi gamene aantu kaaya like koomwe oshowo oshipundi noshitaafula mpono omuntu havulu okukuutumba iilonge nenge anyole.

Aantu mboka ye na oofaalama dhoohi ohaye dhi sile oshimpwiyu, haye dhi pe iikulya nohaye dhi pe omiti kaadhi kwatwe komikithi. Uuna oohi ndhino dha adha okuliwa, ohaye dhi landitha oontalala nenge taye dhi kukutike ye dhi landithe dha kukuta. Mboka ye na ookila dhokutalaleka momagumbo gawo ohaye dhi tula mookila ndhoka dhokutalaleka, opo kaa dhi ninge nayi.

Uuna omuntu inahala oku teleka nenge okulya iikulya yomegumbo. Mondolopa omuna omahala gokulya ngoka gena niipund niitafula moka aantu ha yayi etaya kuutumba etaya pula iikulya mbyoka ya hala okulya etaya futu.

Opu na iitopolwa yimwe yoshilongo ihayi mono omvula ya gwana, onkene miitopolwa mono ihamu kala iimuna, iinamwenyo ohamu kala owala oondundu, omamanya nuumeno mboka uushuushuuka hawu vulu okuhupa kawu na omeya ga gwana. Iinamwenyo mbi hayi adhika muno iinamwenyo ngaashi omawiliwili, omakoko noshowo omayoka.

Uuna omatale ngudha omeya ngomvula otamuya oohii aantu ohalongitha oonete yavule okukwata oohii, oohii dhika oha yedhili otakala nayamwe oha yedhikukutike.

Oohi dhoka dhili omatale ngele dha adha oku liwa. Aantu oha yedhi kwatamo taya longitha uundjolo nenge oonete, ngele yedhi kwata yamwe oha yedhili ontalala, yamwe oha yedhili dha kukutikwa na yamwe oha yedhi landithapo.

Eshito olina omahala gamwe ngoka haga kala gena omidhi, nomeya ngoka haga kala taga kunguluka owala esiku alihe. Aantu ohaya talelepo omahala ngaka opo ya ka ondodhe omeho gawo, ihe otaya kunkililwa ya kale ya takamitha omeya oshoka ohaga vulu okufalela aantu.

Moshilongo shetu omuna oondjamba ndhoka hadhi kala mEtosha mehala lyiinamwenyo. Aantu yaza kiilongo yi ili noyi ili ohaya talelepo Etosha, opo ya vule okumona oondjamba ndhika.

Yamwe yomaanafaalama mboka haya tekula oohi ohaya ningi uundama wawo wopaumwene mboka hawu kala watungwa noodhopi mono taya tula oohi dhawo yedhi tekulilemo. Oohi ohayedhi pelemo iikulya opo dhiwape dhikoke dhi adhe okuliwa.

Oohii ngele dhatekulwa ota dhikoko dhadha oku liwa aanafalama oha yedhi kwatamo momeya, oha yedhi kukutike ota yedhi landitha dha kukuta nenge taye dhi landitha oontalala.

Omagumbo gopashinanena ohaga tungwa noodhopi e taga tulwa iipeleki opo ga gamene aantu kuupyu womutenya, komeya gomvula nosho wo kombepo. Omagumbo ngaka ohaga tulwa okatala moka hamu kala mwa tulwa oshipundi noshitaafula moka omuntu ta vulu okuvululukwa po.

Momuhoko gwaawambo ngele megumbo omweya omuntu eya oku talela po nenge piituthi yoohango osho wo piituthi yiitala pepata aayenda nenge aafuko ohaya pewa ondjuhwa yoshiwambi ya hukuliwa metiti.

Uuna oohii dha tekulwa nawa kaanafalama no odhadha oku liwa aantu oha yedhi teleke nominkalo dhayoloka thana, yamwe oha yedhi teleke momeya yaninge osopa, yamwe oha yedhi kanga momagadhi noyamwe oha yedhiyotha.

Aanafaalama mboka haya kala yena iikunino yiikwamboga, oha yeyi sile oshimpwiyu ha yeyi tekele omeya kehe ethimbo, oku yi tula omiti kaayi kwatwe kuupuka, mboka hawu vulu oku dhipaga po, noku yonagula po iimeno.

Aantu yamwe ohaya kala yena iikunino konima yomagumbo gawo. Iikunino mbino ohayi kala yina oongala oshowo uumeno wumwe hawu kala wa ziza wu monikithe pomahala gawo nawa.

Omahala gamwe gokulila ohaga kala gayela taga monika nawa, notaga hili aantu yeye yakuutumbe mo momahala gawo yoyapule iikulya. Ohamu kala muna iipundi osho wo iitaafula mbyoka hayi kala yayalwa omalapi noya tulwa uuyaha wayela.

Aanafaalama mboka yena oofaalama dhomatama uuna omatama gapi ohaye ga likolako eta ye galanditha mboka yena omahangano ohaya shendje omatama miinima yilwe, ngaashi okuninga omatama gomomalwishi nokutula omatama moondoha.

Miitopolwa yimwe yoshilongo mbyoka yina oondundu, ohamu adhika woo omagumbo goshinanena, aantu mboka yena iimaliwa ohaya tungu omamgumbo gawo taya longitha oondhopi, ohaya landa woo iiyenditho yoohauto.

Moshilongo shetu omuna oshitopolwa shimwe shina efuta, aantu ohaya yi kefuta yaka dhane omeya, yeku uvepo ombepo. Kefuta okuna woo opate ya pita po yaya komahala galwe go moshitopolwa shawo. Okuna woo omavu ngoka ga gongelwa kombepo, ga ninga oondundu.

Oohi odho dhimwe dhominamwenyo mbyoka hayi tekulwa ohadhi vulu okuliwa oontalala, ohadhi vulu okuliwa dhakukuta. Aantu mboka kayena ookila dhoku talaleka momagumbo gawo ohayedhi kukutike opo kadhininge nayi. dhimwe dhomoohi ohadhi landithwa koofabulika opo dhi vule okuka tulwa moondoha.

Aanafalama yamwe ihaya ningi uundama womeya taya longitha oondhopi, ihe ohaya longitha iikwatelwa iinene yopulasitika omo mu kale oohi dhawo taye dhi tekulile mo nokudhi pela mo iikulya.

Aantu ngele yavulwa nenge yasa oomposi yahala okuthuwapo, oha yayi mondunda yakalale po mombete. Mondunda ohamuka iikusiga ndjoka hayi kala kombete nosho woo omalapi. Ohamuka oshipundi hoka omuntu hakuutumba ko uuna inaaha okulala.

Oongombe odhoodho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ha yi tekulwa momagumbo. Oha dhi li omwiidhi, e tadhi nu omeya. Oongombe oha dhi tu pe onyama, omahini osho wo iipa yawo mbyoka hayi longithwa oku ninga oongaku, osho wo oondjato.

Aantu mboka ye na oofaalama dhomwiidhi. Oha ya longitha uushina wo ku teta omwiidhi, opo ye gu tete, ngele gwa tetwa. Oha gu gongelwa, ee ta gu kukutikwa. Oha ye gu landitha kaantu mboka ye na iimuna ngaashi oongombe, niikombo.

Moofalama ohamu kunwa iikwamboga. Iikwamboga mbyono ohayi silwa oshimpwiyu tayi tekelwa omeya, tayi tulwa omiti kayi kwatwe kuuka. Ngele ya adha okuliwa ohayi ka landithwa aantu taya mono mo iiyemo yo taya li momagumbo yamone iitungitho lutu.

Aanafaalama mboka yena iikunino yomatama ohaya likola ko omatama gawo ngele ga adha okuliwa. Ohaye ga landitha kwaamboka yena oositola oonene oshowo oofaabulika opo ya vule okuga landitha momikalo dha yooloka ngaashi taga ningwa nenge omatama gokomalwiishi nenge taga tulwa moondooha.

Aanafalam yamwe mbono haya kunu iimeno ohayeyi kunu miikwatelwa yiplastic iimeno mbino ngele ya koko ohayeyi kurha mo ata yeyi tsike mevi opo yi vule oku koka nawa yimwe yomiineno mbino ihayeyi kutha mo ohayeyi landitha po yili miikwatelwa yawo.

Kakele kuundjolo mbono hawulongithwa oku kwata oohii aantu oha longitha oonete opo yavule oku kwata oohii, oonete ohadhi kwata oohii odhindji poshikando, oohii ngele dha kwatwa aantu oha dhilandithwepo nadhimwe oha dhilipo.

Moshilongo omu na oshitopolwa shoka shi na omavi ga gongala, etaga ningi oondundu. Oondundu kadhi na omamanya, ihe odhi na ashike omavi ngaka haga kala ga gongala. Aantu ohaya talele po omahala ngaka yeki inyanyudhe moku londa komavi ngaka.

Omahala ngoka gena omamanya osho woo oondundu iha ga mono omeya gomvula ga gwana. Onkene ihamu naanawa omiti odhindji nomwiidhi ngu hagu kala ko ohagu kala gwa kukuta.

Eshito olina omahala gamwe ngoka haga kala gena omamanya ,omiti osho woo omeya taga kuunguluka kehe ethimbo. Aantu ohaya talelepo omahala ngaka opo yi inyanyudha noku tala omeya nkene taga kuunguluka. Ihe aantu otaya londodhwa ya takamithe oshoka otaya vulu oku faalelwa komeya ngoka taga kuunguluka.

Shiyenga shaNangombe ngele ye ga dhenge pevi aantu ohaya kala yi ipyakidhila taya kongo omambakumbaku ga pulule omapya gawo, opo ya vule okukuna. Momapya ohamu kala mwa tutilwa uuhoho, opo iimeno yi mene nawa.

Uuna omuntu asa ondjala oha vulu oku itelekela iikulya ye mbyoka a hala okulya. Ota vulu okuteleka oshimbombo, ondjuhwa nomboga yOshiwambo. Ngele a mana okulya ohi ikulula nonamunate.

Aantu yamwe mboka ye na oofaalama dhoohi ohaya tekula oohi opo ye dhi landithe kwaa mboka ye hole okulya oohi. Aantu mboka haya landitha oohi ohaya vulu oku dhi lya oontalala nenge okudhi lya dha kukutikwa.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Ohadhi pewa ngaashi omwiidhi osho wo omeya. Ohadhi wendwa nokupewa omiti, opo dhi gamenwe komikithi. Oongombe ohadhi tu pe onyama, omahini osho wo oshipa shadho shoka hashi longithwa okuninga oondjato noongaku dha kola.

Omahala gamwe ngoka gena oondundu, omamanya, omwiidhi omushona, oshowo omiti, ohaga kala gena oopate dhooholondo, dhoka hadhi longithwa kiihauto oshowo kaayendanandjila una taya hi komahala gawo.

Kakele kofaalama yiikwamboga, iiyimati, oshowo oohi opena aanafalama mboka haya tekula oondjuhwa ya mone omayi ya landithe noshowo onyama yokuliwa. Oondjuhwa dhino ohadhi pewa omiti dhi dhi gamenwe komikithi oshowo kuupuka mbono hawu vulu okudhi dhipaga.

Muuyuni omuna iitopolwa mbyoka yomithitu. Iitopolwa mbino oha yi kala ya thita yina omiti omile, omwiidhi ogundji, oyi na woo omamanya, ngoka ge na omakololo.

Aantu mboka ye na ohokwe yoku mona iinamwenyo mbyoka yi li mEtosha, ohaya talele po omahala ngaka. Ihe ohaya wilikwa komuntu ngoka I ilongela noku na insteyo yiinamwenyo. Ohaya yi nohauto oshoka ngele iyayi kolupadhi osha nika oshiponga.

Uudhila owo wumwe womi iinamwenyo mbyoka yiikwamawawa. Uudhila ohawu tuka etawu nambele komiiti. Ohawu tungu omagumbo gawo ngoka haga ithanwa iihadhila komiiti. Miihadhila muka omo hawu langeele omayi mo omo hamu kala uunona wayo una omayi ga tendulwa.

Miitopolwa mbyoka yi na oondundu ohayi kala yi na omamanya, omiti noshowo omwiidhi omushona. Miitopolwa mbika ihamu kala naana muna iimeno oyindji oshoka kayishi kutya otayi hupilemo ngiini. Omahala gamwe ohaga kala gena omvula ya gwana.

MoNamibia omu na oshimeno shoka hashi adhika mombuga hashi ithanwa welwitchia mirabillis. Oshimeno shino oshi na oomvula odhindji sho ohashi vulu okuhupa shaa na omeya.

Aanafaalama mbono haya longitha omikalo dhopashinanena , opo ya kokeke iimeno yawo uuna iimeno mbino yatulako iiyimati nenge iikwamboga yaadha okuliwa ohayeyi landitha opo yavule okumonamo iisimpo.

Opuna omahala gamwe ngoka haga landitha iikulya yatelekwa oshowo iikunwa ngaashi omalovu, oonamunate, omeya giiyimati nosho tuu. Omahala ngano ohaga kala ga tungikika taga monika nawa nomuntu ngele elipo omwenyo gwe ohagu kala guuvite ombili.

Miitopolwa yimwe yuuyuni ohamu kala mu na omithitu. Moka hamu kala mu na omiti osho wo iihwa ya ziza nawa. Aantu mboka haya ende momahala mono otaya londodhwa ya takamithe oshoka otaya vulu okulikila mo komayoka.

Aantu ngele ya hala okutsa ongaya, okufulula uusila nenge okuhompa iilya ohaya tsile mehala hamu ithanwa oshini. Moshini ohamu kala kala mu na oshini nosho wo omihi ndhoka hadhi longithwa okutsa. Moshini ohamu kolongwa neloya e tamu kombwa noluhwati.

Eshito olina iinima iiwanawa ngaashi efuta oshowo omamanya, omamanya ngano ohaga vulu gakale geli momalupe gayooloka. Aantu ohaya talele po omahala ngaka yiinyanyudhe, ya ondodhe omeho gawo noya kale yena ontseyo kombinga yeshito.

Omahala gamwe ngoka ga mbugala ohaga kala gena omwiidhi omushona osho wo omiti omishona oshoka, omahala ngano ihaga mono omvula ya gwana niimeno mbika yilimo oha yi vulu oku hupa kaayina omeya ga gwana nawa.

Opuna omashala ngoka Gena oondundu, omamanya ,omiti omishona oshowo omwidhi gwa kukuta. Omashala gatya ngino ito ga adha nomiti omizizi otoga adha owala nomwidi omukukutu oshoka ihaga mono omvula ya gwana

Pomahala gamwe mpoka puna omilonga aantu ohaya vulu oku tungapo omahala gokulila. Pomahala mpano ohapu kala puna oshipundi noshowoo oshitaafula. Uuna omuntu ahala okwiiyuvitha nawa oha talelepo ehala ndika eta mbesitele shoka ahala oku lya.